Abezemfundo bayazama ngendlela yonke ukuthi abantwana baqale infundo yabo bebancane, beleminyaka emine. Ukuze bakule besazi izinto ezinengi.

Abantwana bafunda lula njalo bazwisisa lula ngezinto abazibona zinanyathiselwe emdulwini njalo lokuloba kubalula kibo.

Ibhakane litshengisa umuntu wasendulo ophethe induku njalo ephethe ibhuku okulotshwe khona into zendulo njalo egqoke amanyathela.

Umbalisi umi phambi kwabantwana abangaba segwaleni olwesithathu njalo uphethe isigodo ebatshengisa ukuba bafunda isilungu njalo bakhanya belalele sibili okokuthi kungani bayazwisisa abakufundayo

Kuyakhuthazwa ukuthi sithengele abantwana ingwalo zokubala ukuze bafunde bazwisise lula ma bebala.

Kumfundo ephansi kakhulu abantwana bayaba lendawo yabo yokudlalela ozafica khona izinto ezinjengemjingo lalapho abayabe begada khona bedlala. Okubenza beqinise imzimba.

Lapho okufunda abantwana abancane. Kulamagceke lapho abadlalela khona ukuze balole ingqondo zabo.

Ugwalo olufundisa ngenombolo, emfundweni engaphezulu, olwesigaba sokuqala, okukhuthazwa ukuthi abantu baluthenge, ukuze abantwana bangadubeki ekufundeni.

UHulumende uyancedisa kakhulu ngendlela zokuhamba ikakhulu ezibhedlela lezikolo. Ngoba indawo ezihanjwayo ziyimango emide.

Kuyadingakala ukuthi abezemfundo basondele ebantwini abababazayo ukuze bababazele izihlalo zabafundi lamatafula ukuze bafunde behlezi kuhle.

Tshova ibhayisikili kuhle ungaze waphongungena nje emgwaqweni ungakhangelanga. Khangela ngapha langapha ubone kumbe inqola zomlilo zikhona yini emgwaqweni. Nxa zingekho sungachapha.

Esikolo abantwana bayafunda ngezinto ezitshiyatshiyeneyo, njalo umbalisi uyabafundisa labo balalele okufundiswayo.

Abantwana bayafunda ukuze babelekusasa enhle njalo kumele lanxa bevunula besiya esikolo, bavunule imvunulo enhle ehlanzekileyo.

Ibhakani litshengisa ukuthi uyamkelwa ukungena eskolo. Njalo kulelinye ibhakani eceleni elikutshengisa ukuthi uhamba? Uhamba uqondile ungaze waqambuka.

Malifunda kumele lithule lilalele lowo olifundisayo ongumbalisi, ukuze lizwisise lokho akufundisayo.

Amabandla ayatshiyatshiyana kulebandla elibizwa okuthwa ngelePostoli njalo ibandla leli livunula impahla ezimhlophe njalo ibandla leli likhonza kungela phahla.

Uma uvuka kumele wendlule ingubo zakho ulungise kube kuhle kunye lomqamelo wakho uwubeke kuhle njalo ixhiba lakho kumele lihlanzeke.

Asakheni izakhiwo zokufuyela inkukhu loba imvundla loba yini okufuywayo ukuze senelise ukuziphandela singaze sabe sikhipha imali ngasosonke isikhathi.

Sekutshiyene esasikwenza kudala lakhathesi, kudala sasiloba ngensiba ma sisemhlanganweni, khathesi sesiloba emtshineni esikhona khathesi.

Ukuhlanzeka komuntu kubonakala exhibeni lakhe. Lengubo zakhe zihlanzekile, njalo uyalala okofileyo.

Imfundo ephakameyo ikhona umhlaba wonke okukuthi umuntu lomuntu uyazikhethela lokho afuna ukukufunda.

Ibhakane lixwayisa abafikayo esikolo semfundo engaphezulu ukuthi uma bedlula ibhakane leli phambili kulesikolo, bazasithola.

Idolobho ledolobho kumele libe lesibhedlela esikhulu ukuze kube kuthunyelwa khona izigulane zisuka kuma klinika kumbe ezibhedlela ezincane

Ukufunda kuhle njalo kuyakwenza ube lolwazi olujulileyo. Sibonga ukuthi sekulemitshina elula ukuthi ufunde uzwisise masinya.